Andian-dehilahy mpinamana milalao baolina kitra eny amin'ny kianja raitra sy afaka mandray olona maro, amin'ny alalan'ny seza maro loko voatokana ho an'ny mpiery. Ny iray amin'ireo dia mipetraka amin'ny bozaka manenjana ozatra eo am-pamaranana ny fanatanjahan-tena.

Trano gasy anankiray miloko volontany izay tena tsara tarehy tokoa, misy zavamaniry eo ivelany miloko maitsomaitso ary ny lavarangana kosa dia malalaka tsara afaka ipetrapetrahana, hatorizana ary hakana aina.